Keehippe aahonne ubba qassikka keehippe adussa shuchcha keettay issi sohuwan keexxettiddi eqqiis. Ha keetta guyen hara a milatiya keettay de'ees.

ha sohuwan eqqida asatussi qooday woysee? qassi etappe guye bagaara eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Maca naati bantta tohuwa danuwape ubba qassikka puulawu go'ettiyo camay issi bolla na'ay uttiis. Ha caamay qassi maca asaa caama.

ogee diyaagaara ha simmidi yiidi diya motoree beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Cora asay wolaytta woga maayuwaa maayidi issippe hombboccidi deosona. Ha sohuwan macca asaynne attuma asay issippe de'ees. Aybi meretako erettenna.

Issi layttan darin hegaadan xoqqa gidenna macca na'iyaa bootta qamisiyaa maayda wurssetta macaran qassi wolaytta wogaa qonccisiyaa dunguzaara de'iyaga maayida na'iyaa lo"awus!

Beni wode asati bantta paraa lanqqen issi oyddaa gidiyaa asati ubbaykka bootta maayuwaa maayidi eqqidosona . He asatikka qassi bantta massaariyaa oyqqidi eqqidosona.

Dumma dumma qommuwan silkiyaa kompiteriyaa katta kattanawu maadiyaa charjjiya gelisiyo huuphphe de'ees. Hagaamala miishshati toophphiyan giigokkona. Daroykka so gakkidoy erettena co moorettees.

Ayyaanaama yettaa woossa keettan godin qassikka alamiya yettaa woyikko maccay ba siiqiyonne attumay ba siiqiwa sabbiyo yettaa giddon kaa'in loyittiya miishshaa.

Maayuwa bayzziyo suyqqiya karen dumma dumma puula ubba qassikka wode ehiido zamaana maayotti kaqqetti uttidosonna. Boottanne hara meray de'iyo maayotti de'osonna.

olaappe bola bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. ha olaykka asaa keehi yashshees.

Cora yelaga naati issi mala maayuwaa duge gakkiyaga maayidi qoriyanikka boottaa duge yedidi masqqale deiyogaara uttidosona. Ha naati xoossa kawotettawu yexxiyaa issipetetta haggazanmchchata.

Kase wodiya kawoy asaa ubbaakka mittaa tokissidoogee diccidaagee bolla bagaara xeelliyyo wodiyan katamaa keehippe puulayi wottidaagee xeelliyoo wode ayba lo'es giidetii.

Oyddaa gidiyaa yelaga macca naati ubbayikka wolaytta wogaa maayuwaa maayidi woykko dunguzaa yaagiyoogara haa simmi xeelliidi pootuwaa denddiyaageti nuusi beettoosona.

Macca naati daro wode macca naatuura ubbay issippe uttidi xeelliya asaa ayba lo'iyonaashsha? Ubba eti maayido bootta maayoy etaara ayba giigideeshsha?

Nu Toophphiyaa aayeti keehippe minonne nashettanawu bessoosona. Ba naata dichchanawu awan utti pee"i suuppabata zal"iidi ba naatussi kawuwa ehidi mizi ayssoosona.

Issi gastta bitane baaga ooso keettan ba huuphiyan koppiya wottiddi uttiis. Ha bitaniya a oosuwa yootiya dumma dumma xuufetti de'osonna.

Asay de'anawu keexxiddo puula de'iyo keetta gidon daro qommo dumma dumma so buquratti de'ossonna. Ubba qassikka ha keettan oyddekka de'ees.

Issi asaa yaane haa katama giddon simerettisiya kaame eqqaaga bolli boottaabay kaqqetti uttiis. Heeranikka dumma dumma mitta qommoy de'ees. Keettaykka ya baggaara de'ees. Sa'ay mati shuchchi oosettidoba milattenna.

Issi dumma maayuwa maayidda maca na'iya guutta naata lo'o qumma mizanna koshshees giya xuufiya malataydde de'awussu. Ha na'iya puula ambba gidon beettawusu.

Issi wolaytta wogaa maayuwaa daddiyaa misgiriyaa de'iyaara bawkka wolaytta maayuwaa maayada eqqasu. He mishiriyaakka ba kushiyaappe garssa baggaara ba daddiyoo miishshaa oyqqawtasu.

Issi xeellaanawu keehin puulattida na'iyaa wogaa maayo milattiyaga maayada ha simmada yayda dishin denttido pootuwaa. Ha maccasiya ba kushiyan borssa oyqqasu.

Alamiua giddon asay cora biittan dumma dumma qommo ispporttiya annaaciya gayttees. Shin ay qommo ispportteekka inggilzze biittaa toho kuwaassiyadan daro erettenna.

Issi karetta na'iyaa wolaytta wogaa maayuwaa maayada silkkiyan aybako cenggurssa duuqaydanne miccayda deawusu. Ippe guye baggaara lo'iyaa irxxa ciishshaykk a de'ees.

Ogee giigidaagan eqqidi xomppiya matan diya asatinne etappe guye bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Naa'u tohuwan hemettiya motoree beettes. Ha motoree daro macca asay go'ettiyoogaa gidishin ikka naa'u asaappe daruwan tookkenna ikka macca naati uttiiddi tohuwa sintta baggaara aattanawu keehin injje.

ha sohuwan eqqi uttida naatussi qooday aappunee? qassi ay mala meray diyo dumma dumma qommo banddiratinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Keehippe cora asay issippe shiiqiddi issi bolla uttidagetussi issi pala lo'iya puula aayiya quma aattana hanawusu. Ha aayiya miicayidde de'awussu.

Orttodookise ammano keettan eti layttan layttan bonchchiyoo baakay de'iyoode ubbaykka shiiqettoosona. He shiiqettida asaykaa ubbaykka bootta maayuwaa maayidi keehi lo'oosona.

Xaace issi biittassi ubbakka issi heerassi keehippe koshiya biitta sarotetta naagissiya keehippe daro aawatetta oyqqidda kawo oosanchcha. Ha xaace sarotettawu daro maaduwa immees.

ha keehi lo'iya shuchcha keettaappe guye bagaara ayi mala meray diyo dumma dumma qommo mittatinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Issi yelaga na'iyaa wolayitta wogaa maayyuwaa maaya xaaxettada huuphiyankka qophiyaa wottada eqqaasu. Ippe guyye baggan faro yelaga naati shiiqidi eqqidosona.

Usuppuntto kifiliyaa luxiyaa naatu maxaafaa hisaabiyaa yaagiyaagaa xaafida asati muleera oydda gididaagetu sunttay bollappe duge gakkanaashin de'iyaagee beettes nu xeelliyode.

Keehippe daro xaacetti kaamiya ogiyaa gidon asaynne kaametti adhdhanawu maadiya bootta qalamiya tiyidde de'osonna. Ha xaacetti asaa hagaziyo hanotay nashisees.

Meretta hanottay moorettiko iray wolqqappe dariyode awaykka hegadankka qassi wolqqappe darikko xoossakko simanawu koshshees. Hagee wolqqappe darida iray heeraa meeccidoga bessees.

Deree deree loomiyaa som''uwan tiettada na''iyaa som''uwaara ayi malatayi! Eqqaa asa puuzdi miyaa bazzon diyaa aaraa yaagiyoo som''uwaara wogga do'aa malatawusu.

Nu biittara woykko tohossa toophphiyaara asay santtaa donuwaara wolakkidi kattidoogaa imatta asay soo yiyoo wodiyan hegaappe miziyoo wodiyan ayba ufayttes giidetii?

Keehippe malaaliyaa hanotan keexettida zammaana keettayi ha gaxaappe biidi ya gaxaa gakkanawu yuuyyi aadhdhaagaa. Ha keettaa keexxi wurssanawu daro biraa wurssis.

Asay ba kushe hiillan go'etttidi sooni daro maaddiya dumma dumma buqurata medhdhoosona. Ubba qassi buddeenaa tigiyo bashee daro maaddiyo gishshawu nu so aayyiya shammawusu.

Shuchcha bolli bllan keexxido keettaa heregaa aattidi puulayidooge be'anawu bessanawu ubbakka daanawu aybba injje giideeti. Meegoyi carkkoykka elle shociyo keetta gidenna.

kushe hillanchchatun maaddettidi giggissido so miishshay asaa naa7awu immiyo aaro go7ay aybee? ha urqqappe medhdhido so miishshaa suntta oona geteetti?

Issi wodalla na'ay machchiyo ekkanawu gakkidi machchiyo ekkiyo wode daruwa bullachchaa kessidi ba laggetuura ufayssan ekkanawu koyyees. Bullachchaa kessiyode asaykka boottaa maayidi uttiyosaykka bootta gididi ufayssaa qonccissees.

shuchcha keettay diyaagee beetiyaagaa matan haattay beetees. qassi appe guyeera maata mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo bonccoti beetoosona.

Toophphiya giddon qoodan keehi cora gidida kare biittaappe paranjjatikka attennan toophphiyo xomoosanaadan oottiya dumma dumma parkketi de'oosona. Inxxooxo parkkee etappe issuwa.

Wolaytta garssan de'iyaa issi issi maataawati keetti baynna hiyeesa asaassi keettaa keexxidi immidoogan gelida asati ay keenaa ufayttidosona giidetii .

Miizzati asaa naatussi keehi daro go*aa immiya so medoosa qommotu giddon moodettoosona. Miizzaa maattay lume gezuwan dumma dumma biittatun uyettettees.

Keehippe lo"iyaa sihisso maayuwaa maayi uttida cora asati issi makissoy de'iyaagan maarara uttidi bantta sinttan ushshaa ubbaykka wottidoogee ganxxiyoo wode gara gara ges!

ha maaraara maayuwa maayidi eqqida asati ay oottiyoonaa? qassi etappe guye bagaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beettiyoonaa?

Ubbayi issi mala boottaa maayida yelaga arssa naati bantta ayipiyaa awa zaari xeelliyoonaa? Eta giddon attuma naatunne macca naatu qoodayi woyisee?

Heezzu cima aayoti issippe eqqidaageeti bantta karen karen eqqidi aybakkonne haasayiidi de'oosona. He asati bantta eqqido sohuwan awaa ayfee eta bolla wulanaanes.

Zamaana hanotan keexettidda keetta gidon daro zamaana so gido buquratti de'osonna. Ha keetta gidon dumma dumma uttiyo oyddetti de'osonna. .

Hagee ichchashshantto kifiliyaa luxiyaa luxanchchati banttawu nababidi eraa ekkana mala getetti xaafettida maxaafay kare bagga koppee maata mera gididaagee lo"ees!

Nu biittee itoophphee banddiray a bolli misiliyaan de'iyoo wogga kaamee ogiyaa doonan morettidagee eqqidagaa issi yelaga na'ay sintta baggawu adhidi giigisses.

Wolaytta dichchaa tohuwaa kaasaa citay sidaamatuura kaa'iyoo kaassaa be'anaw wolayttappe cora asay biidaagee guyye aybbin simmidi aybbin yaanaw de'iyoonaa ?

Cora asay wolwoluwaa bollan diccido biitta yedidi baqqattawu asasa biidi de'iyaga pootuwa bolla baggara denttoge beettees. Haattaykka qassi keehin pudene duge shoccettidi de'ees.

cora asay uuttaa giddon uttidinne eqqidi pootuwa denddees. qassi eta matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Aaho giyaa giddon donoyi shukkaarenne dumma dumma kattaa qommoyi bayizettanawu yiidaage joyiniyaara diyaagaa. Issi mishiriyaa qolada asawu bayizzanawu giigissa uttaasu.

Toophphiyaa kaalettiyaa asati huuphphee ooso keettan issippe eqqidi pootuwwa denddidi deosona. Eta giddon issina maaccaro gidishin ha ubbaykka issippe ha simmidi eqqidi pootuwaa denddidi deosona.

Issi cima asay bantta heeran wogga mittay baynna gishshassi bantta heeran mittaa puutiyaa tokkiyaageeta be'iyoo wode he asati keehippe qarettoosona.

Alleqo miishshati issi suuqiyan bayzzidi deosona. Hagettuppe baggaay qoriyan wottiyo biraa gidishin hagawu woykko ha qoriyan wottiyo birawu issi girame appun marccuwaa wurssi?

Issi keetta yuushoy muleera qorqqoro xalaalan diretti uttidaagee kare bagaara xeelliyoo wodiyan he keetay keehippe puulattidi ayba lo'es giidetii .

Macca naati bantta menttershshan tiyettiyoogee de'iyaagee sa'an kunddidi beettes. Hegaassikka qassi a shammiyoo gatee keehi al'o bira giyoogee atkeena tumee?

Dumma dumma alleqanawu maadiyaa miishshati deosona. Hagettuppe baggaay birappe, baggaay worqqappe oosettees. Biraykka qassi qooriyan wottiyoga, kushiyan wottiyoganne hayttan wottiyogaa. Hagawu gatee keehin al'o.

ha heezzu asati diyaageetussi huuphiyan aybbi de'ii? qassi eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Geeshsha pultto haattay de'iyosappe duuqqetidi ekketidda haatta dumma dumma hagaaza immiya geeshshanne xillo haatta. Ha haattay katta miidi uyiyoode keehippe saamuwa alees.

uluwa sahuwa pattiyagee biittaa boli des. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Hagee sawo bambbariyaa daaxxidi shaatiyaa bolli giddo ginan wottidogaa gaxa baggaara qassi bonay, boyye diyaagara tushitushi maanawu ayba injettees giidetii.

Asasaa baanaassi shiiqi uttida geela'o naati eqqidaagetinne etappe guye bagaara qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Nu biittan asaa daroppe waayissiyaanne metuwaa bessiyaa sonne kare meedoossa gidiyaa eceriyoo. Ha eceriyoo garawiyaa be'iikko keehippe upayittada ma aggawusuu.

Issi bitanee de'iyaagee ba keettayeeranne ba na'eera issippe eqqidi pootuwaa denttidosona . He asati heezzaykka wolaytta maayuwaa maayidi eqqidosona .

Wolayitta mayizza meesho keettayi dumma dumma qommo darkko mittati tokettidaageetu sinttan des. Ha keettaappe huuphessa baggaara wolayitta soodo yaagiya xuupee des.

Issi issi asay ashuwaa mi makkidi he miidoogaa bollan ushaa uyiyoogee lo'oba shin isooti isooti qassi mattotiyoogee keehippe iitiyaaba .

Sintta xugunttaa qassikka guyye ginddiyaa attinnan kammiya ooratta macca asaa caammay boottay beettes. Appe guyye baggaara puulaa gujjanawu wottido ciishshay beettes.

ha'i wodiyan daro asaassi meto kiyidabatuppe issoy tukkiya. ha tukkiyaappe ya bagaara maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Adussa burccuqotu giddon issuwaan zo'o, issuwaan qassi maata milatiya juusee duuqetti uttiis. Xeeran zo'o ciishshaara de'iyaa adussa mittay toketti uttiis.

Issi wogga keettay keehi xoqqatetaara de'iyaagee keexettiidi ogiyan de'iyaagee keehi lo'es. Shin he keettay keexettidi wuriyoo wode aykeenna lo'anaw de'ii.

Dikalu yaagiyaa xuufe a bollan deiyo issi miishshay keehin irxxa maataan sa'an de'ees. Ha miishshay aybe? Haagee aybaa allaliyawu merettide?

ha sohuwan eqqida na'ee matan maata mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo qalametti beetoosona. qassi akka kushiya goddariyaakko yedda utaasu.

Issi bizzu'aayo geetettiya maccaasee matan diya xifattiya matan issi suutta mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beettiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

Issi luxetya keettan luxiya naati maccanne attuma gididi issippe mali be'o keettaa giddon eqqidi bantta luxidoogaa mali be'iiddi diyageeti issi mala maayuwaa maayidosona.

Muleera maata mera qalamiyaan tiyetti uttida wogga adussa kaamee ba giddo kanchche gidennan ba bollanikka asaa wolqqappe caani wottido giishshawu kunddiyaaba malatees.

Asayi zin'iiddi borkkotiyoo zammaana borkkotaa bolli ciishshaa misilee meretti uttis. Hagan diyaa naa'u borkkotatunkka bottaaninne zo''o meran mule baggaara merettis.

Cora inkkirityaa bayzziyosan deiage beetees. Hagamala ootiyay kushiyaa hiilanchchata. Hagaawu maaddoy kasaliyaa wottidi tamaa coociyaa bookkidi dafurenan awankka katta kattanawu maaddees.

Issi issi elettiyaa macca asayi ba hayittan wottiyoo guduchchaa bayizziyoo sohaa. Ha sohan daro qommo guduchchayi dumma dumma biraa ekkes.

Bootta qamisiyaa maayidi qophiyaa doommidi caammaa gakkanwu maayida bitanee toomaa qassi ba kushiyaan ayssi oyqqidaakko nuyoo erettena. qassi cimis gaanawunne yelaga de'ees.

Wolaytta dere asaasi dumma dumma wogaay de'ees. Ha wogaappe issoy durssa, olaa oletiyi hiilla, dumma dumma quma kattiyo hiilla qassi yohuwaa birshshiyo oge de'ees.

wolaytta asaa oonatettaa qonccisiya banddiray beetees. qassi a matan cora asatinne maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

issi keettaa giddon diya daro xuufeti beettoosona. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Usuppuntta kifiliyaa tamaareti luxiyoo hisaabiyaa maxxaapaa yaagiyaagee xaapetti uttido bootta woraqataa. Ha xuupiyaappe garssa baggaara ha maxxaapaa giigissida asatu sunttayi des.

Asay hemettiyo aaho ogiya cora maccanne attuma naati masetta shuchchaa yeggi yeggidi giigissiiddi de'iyaageetuppe ya baggan eti giigissosaara asay hemettiiddi des.

Maata keettaa be'iyo wode taayyo qopettiyay beni asay maataanne mittaa shiishshidi hoolliyaa yexxiiddi keexxiyoogee akeekettees. Uuttaa be'iyo wode taayyo muchchoy qopettees.

Afirkkaa biittataa asati dumma dumma puula meraara de'iya maayota maayiyogan erettoosona. Ha biittatuppe dariyageeti hagaa mala maayuwa maayiyogan erettiyogee maalaalissiyaba.

Amarida toophphiya toho kuwaasiya kaassanchchati shiiqi uttidaageeta beettoosona. Eti issi mala maayuwaa maayi uttido gishshawu haahuwan xeelliyoode keehin lo'i uttidosona.

ha sohuwan xeelliyoode issi adil'e ciishsha mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo qalametti beetoosona. ha naatikka wolaytta dichaa toho kuwaasiya kaa'iya naata.

Ha bolla baggaara de'iya zo"o,karettanne bica meran dadettida maayuwa sunttay ayba geetettidi xeesettii? Garssa baggaara hiixan hiixettidaage qassi appe aybin dummatii?

Issi issi supper markkeetee asay koyyidoba aybakka he sohuwappe shammanawu aybaakka pacissennan kunttidi zal"ees. Qassi he sooppe asay aybakka biidi shammees.

maata mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo bonccoti beetoosona. eta matankka qeeri naati kaa'iyo keettaykka xoqqu giidi hagan beetees.

asaa caddidi ushshanawunne uluwa sakkuwaassi maadiya mitay beetees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

ha maaraara eqqida asati ayssi eqqidonaa? qassi eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beettiyoonaa?

Mehiya woykko miizza gomppappe kiyiya asho qommoppe issuwa gididda kilahuwa giyo ashuwa mashan suufayi anccana hanossonna. Ha ashuwan mashshay de'ees.

Biittaa issi sohuwaappe bookkidi hara sohuwaa kaashshidi meran zo'o meraaa de'iyaa kaamiyaa shammanwu koyikko muleera woysu biraa ekkana danddayii odite?

Issi cora qumay de'iyoo keettatun kare baggaara asay kattaa mi simmidi kushiyaa meecettiyoo sohuwaan salo meraara de'iyaa buquraa giddon haattay tigetti uttiis!

Gooshshaa giddon beni wode asay gaashshiyaa zeridi ba wolqqaa keehippe gussidi oottiyoo oosoy ha'i attin wodee ehiido zammaana maashinee qoxxiidi de'ees!

Keehi diccidda ambba gidon kaame hemettiyo kaamiya ogiya gidon dumma dumma kaametti boosonna. Ha kaametti issi yelagay gaariya laagiyage beetes.

Keehippe maatanne ubba qassi keehippe puula irxxa sohuwappe sinttan issi geela'o na'iya ba kushiya xaxxadda eqqasu. Ha geela'iya keehippe puula.

Issi bitanee ba gade goshshaa giddon tokkin woykko zerin diccidi gakkida murutaa sunttay aybee? Ha maruta ha bitanee waatiiddi de'ii?

Hagee darotoo asay bana sakkiyaaba gidikko ha buquraa eppidi taman wottidi keehippe suukkidi michchidagaa epiidi ba boollan wottidi baqiyaa kessiyoo buquraa.

Issi yelaga arssa buuchchaama attuma na''ayi adil'e ciishsha mera shuraabiyaa maayyidi wogga banddira malatiya ayibakko oyiqqidi eqqis. Ayissi eqqidaakko erikke.

Qoodan heezzaa gidiyaa wolaytta dunguzaa maayida attumanne macca naati issippe eqqidaageti ha xeelliidi keehippe ufayttiidi de'iyaageti beettosona. qassi etikka miicciidi de'oosona.

Waayidi saro gidana kaamiyaa bolli uttidi qoodan cora seeraa nagissiyaageti birataa bantta sinttan wottidi keehippe eesottiidi biyaageta nuuni be'idi yashshan kumida!

Asay yeletiddo yeletta galassa bonchchidde puulawu go'ettiyo keehippe puulanne lo'iya zamaana miishshay kaqqetti uttiis. Ha puula miishsha ufayssa gala go'etetes.

Hagaadan lo''iyaasan diyaa asayi keehippe anjjettida asa gaada darotoo qoppayisi. Muume be'iyoobayi, ekkiyoobayi xeelliyoobayinne oyiqqiyoobayi oliyoobayi ubbayikka keehippe daro lo'iyaaba.

Nu heeran nuna darobawu maaddiya dumma dumma cora qommo maatati de'oosona giyohaa. Eti daro harggiyawu maadiyaba gidiiddi cammiyo gishshawu uyiyode looqqoyoosona.

Wolaytta wogaa maayuwa geetettiya haddiya maayidda keehippe cora asay bantta kushiyan toora oyqqiddi kaa'osonna. Ha asatti wolaytta yetta yexxosonna. .

Issi asay de'iyo keettan dumma dumma mittappe meretta mitta murutta gididda oydde de'ees. Ha oydde darotto uttanawu maadiya so buqura.

shooqaa boli maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. naatikka eta matan buucciidi eqqi uttidosona.

Issi koskkiyan buquraa dooriyoogaa bollan de'iya siiriyaappe oshinchcha quccuiyoonne qsssi hara dumma dummabatakka oottanawu maaddiya sofittiyaappe ya baggan ayibakko karettabay des.

Baaburiya giyooge ambbaa giddon asaa yaa efanawunne haa ehanawu maaddiyaagaa. Ha baaburee maakiina qommotippe issuwa gidishin ikka guyyeniinne sinttan laagiyosay de'es hegaa gishshawu biidosaappe guyye simmanwu yuushshenna guyye baggaara laaggi agges

Issoy issuwaa bolli doorettidi uttida maxaafaa xeelliyoo wode eta miyiyaan eqqida maxaafay maata meraara de'iyoogaa gidiyoo wode hankkooti dumma dumma meraara de'oosona.

ha sohuwan keehi lo'iya paappayee beetees. qassi a matankka sa"aa boli qassi a matankka diya keettaappe guye bagaara qassi issi maata malabay beetees.

Asaa naatinne dumma dumma meedosatiinne kaametti hemettiyo ogiyan keehippe gita shuchchay keeletti uttiis. Ha ogiya bolla hemettiya asatti shuchcha bollan hemettosonna.

Tukke gaden tokkin mokkidi gakkidi ayfiyaa immees asay ayfiyaa shaa'i caddidi haattaara wolakki penttissidi uyees. Siinee tukkiyaa aani tigi uyanawu maaddees.

Issi yelaga na'iyaa ogiyaassi giddo ginaara baydda de'iyaara wolytta maayuwaanne kambbaata maayuwaa issippe gaattada sikissada maada ogiyaara baydda dawusu .

Issi keehippe puulla ubba coo be'inkka be'a giya geela'o garssa bagan bootta maayuwa maayadda miicawussu. Ha puuliya haddiy bollan maayassu.

Issi telebizhiniyaa maakkisuwaa bolli qoodan naa"aa gidiyaa attuma naati issippe uttidi issi mala maayuwaa maayidaageti hasayiidi de'iyaageti beettoosona nuuni xeelliyode.

Ha'i wodiyaa zammaana komppiteriyaa bolli pitaliyaa woykko machchalaa xaafanawu koyikko ha buquraa bolli de'iyaa pitaleta xeellidi xaafanawu maaddiyaagee kiyboorddiyaa getetti xeegettees!

ha sohuwan ay keenaa gidiya asati beetiyoonaa? qassi etappe ya bagaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

haattaa ogee diyaagaa matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. shuchchaykka keehi halixxees.

ha xifatiyaappe guye bagaara aybi beetii? qassi appe ya bagaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Giya giddo ceega maayuwaa bayzziyoo sohey de'iyaagan keehi daro maayoy bayzzettes. He sohuwan bayzettiyaa maayoykka qassi keehi guutta biran bayzettes.

Uushsho asphphalte kaame ogiyan issi kareta kaamiyaa beettawusu. harabay Ethiiphphiyaa banddiray, meran bolla baggan maata mera, gidduwan adil"e ciishsha meran, duge baggan zo"o meray beettees. haakida kassi deree beettees.

Cora hariyaa zokkuwan sharaa caanidogeeti yaa simmidi biidi deosna. Ha cora harettussi dumma dumma meray de'iyogetta gidishin eti bayzziyogetteye? aybe?

Shuchcha keetta kare bagan dumma dumma harggiyappe pattiya xalliya bayzziyo keetta qonccissiya erissoy kaqqetti uttiis. Qassikka issi issi asay son uttis.

Issi itoophphiyaa orttodookisse woossa keettaa kaalettiyaa asatu giddoppe isso muleera karetta maayuwaamaayidi qassi ba miyiyan eqqisa issuwaassi masqqaliyaa a bolli wottiyaagee beettees.

Issi biittan diya dumma dumma cora heerati issoy haraappe daroban dummatiyobay de'ees. Leemisuwawu issi heeray hombbiyanne aybinne tokettibeenasa gidishin qassi harasay mittati tokettooge irxxidi dummatees.

Sa'aappe pude zaari xeelliyoo wode qoodan heezzu xekkay de'iyoo bootta mera qalamiyaan tiyetti uttida keettaa xeelliyo wode a miyiyaan dicciidi de'iyaa mittatikka de'oosona

Daguwan issippe eqqidi badalaa zeriya asati issippe eqqidi beettoosona. etappe ya bagaara qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mittatinne hara daro lo'iya irxxabati beettoosona.

issi kifile giddon keehippe puula hanotan keexetti uttida keettay6 de'iyaa lanqqiyaa aybba asikka beettenba. gidoppe atin keetta giddoy keehippe lo''ees.

Darotoo ogiya bollan asay woykko harabati de'iyosaa heeran qassi ootta laagga giyagee xaafetti uttis. Hagaa malabay darosan asay corattiyoosan daana koshshes ayssi keehin woxxikko kaamee asaa bolli dafaa kesses.

Bambbare asay dumma dumma kattara gattiddi kattin keehippe mali'ettiya ali'onne poogiya qimaame qommoppe issuwa. Ha qimaame keehippe pooges ayfiyakko shiishshana koshenna.

Xilliyaa milatiyaa issi mishiriyaa giyaa giddon uttada baappe shammana yiida issi aayessi makkayda de'iyaara makka simmada ippe biraa oychchiyaara beettawus.

Issi yelagay muuzziya bayzziyo buquran keehippe liididdi teeridda muuzziya efiide de'ees. Qassikka ha wodalla sinttan keehippe cora asatti bantta oosuwa oottosonna.

Zammaana silkiyaa za'liyo keettan wottidoge VIVO Y 100 yaagoyo modele de'ees. Hagaa mala silke mata wodiyan yiida go'ettanawu injjetiyaa silke qommo.

issi bitanee eqqidi diyaagee beettees. qassi a matan beettiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Cora asay de'iyo keetta giddon mantta Kumbe Dagattoy cenggurssa gattiiyaa miishshan haasayidi de'ees. Cora asaykka wolaytta wogaa maayuwaa maayidi i haasayiyogaa ezzgidi de'oosona.

Caammaa taani beni guutta marccuwaan shammada go'ettaasishin ha'i wode issi issi caammay 6000 marccuwaakka ekkees. Caammay darotoo merettiyoy mehiyaa galbbaappe.

Keexxettiddi woykko giigiddi wuribenne keetta karen mittappe direttidda dirssay biron giiggiyage de'ees. Ha keetta karen dirssa matan diccibenna maatay de'ees.

maxaafaa nabbabiyoogee kehi daro lo"o. ha asatu matankka qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Kadoy goshshaa bollan goshshanchchaara issippe de'iyaagee beettes. Kadoy Mino hiillanchchaa kushiya mittaappenne birataappe giigidi booraa bolla wottidi qambbaraara waaxiyoode bittaa palqqanawunne goyyanawu maaddes.

Wolaytta sooddon issi hoteele keettay de'iyaagee xoqqa sohuwan eqqidi xeeliyoo wode keehi lo'es. He keettaa qorqqoruwankka qassi zo'o qalamee tiyetti uttis.

Cora wolaytta wogaa maayuwaa maayida maccanne attuma asati maarara eqqidaageti issi attuma na'aa bantta tohuwaa xaphon gulbattisi wottidosona ayssakonne nu erokko.

Toophphiyaa federale olanchchati etakko yiida imata asaa sarottidinne erettidi deosona. Ha federale olachchati bantta huuphphiyan wottido zo'o kopiyay ayba qonccisi?

Naa"u issi sohuwaan uttida caammati meraara karettawu biida zo'o gididaageti giyaan shammanawu koyikko giyaan woysu biraa eekiyaaba milatiyoonaa? qassi etikka aybi bolli uttidonaa?

Asay ba puulaa naaganawu daro kushiyan, tohuwan, qooriyan, huuphiyaninne siiriyan wottiyo alleeqo miishshaa go'ettes. Ha beettiya alleeqo miishshay qooriyan wottiyoogaa gidishin akka ubba asayikka wottana danddayes.

Ichchashshe tammanne hosppunan bochchettees yaagiyaa xifatiyaara de'iyaa a sunttaykka "HOLOZY" getettiyaagee zo'o mera qalamiyan xaafetto gishshawu xeelliyaa asaa oonanne lo"ees!

Issi zammaana xaraphpheezza maarara wottidoga miyiyanuttiyo oydekka de'ees. Ha keettaykka qassikka keehin zammana keettaykka de'ees. Sintta baggaara qassi penggekka de'ees.

Cora galchcha asay xoqqa sohuwaan uttidashin qassi garssa baggaara toho kuwaasiyaa ka'iyoo denbban qoodan daro paraa bolli uttida asay yuushshuwaa yuuyyees!

Issi oyiddu miyyee molettido shuchchaape merettida ogiyaa naa'u yelaga macca naati pittiiddi doosona. Eta matan cora attuma yelaga naati eqqidosona.

Beni wode cora asaay issisan uttidaaga pootuwaa denttoge de'ees. Ha asaa denttido misile gididi naaqaashshawu haggaazziyaa milaatees. Nu sooni hegadankka denddido pootoy de'ees.

Dumma dumma sohuwappe asaa wolqqappe dariya buqura tookkiddi wottiya keehippe gita zamaana kaame ogiyan giduwan biide de'ees. Ha kaame ogiyan hemeetes.

Qooriyan wottiyo alleeqo miishshay ashangguluutiya bolli diyagaassi de'iya qottay ay malee? Qassi ha qooriyan wottiyo alleeqo miishshaappe ushachcha baggaara aybee beettiyay?

Teera paappayee beettiyaagee miyoode ayba mal'ii? qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

wolayttattuwa luxxiya tamaare naatussi giigi uttida maxaafay beetiyaagawu meray ayba iittii! qassi ha maxaafaassi bola meray garssa meraa malatennan agenna.

Cora issi mala qoliyaa maayyida macca asayi haa nuukko siimmidi tollu giidi eqqidosona. Eta giddon issi elettiyaa mishiriyaa maxaaxiriyaa wotta uttaasu.

giyan shammiya asaa qooday woysee? qassi eta sintan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Issi ceega keetta dirssappe kare baggaara de'iyaa issi yelaga na'aay duge xeellidi de'ees. Ha na'ay boottaa shurabiyaa maayidi lo'i de'ees.

Nu heeran de'iyaa worqqaa bayzziyoo keettay de'iyaaga dumma dumma worqaa qommot de'oosona. Hegeetuppekka qooriyaninne kushiyaa biradhdhiyan aattiyoo worqqati de'oosona .

Daro wode nuuni hoteeliya biidi kattaa maana giikko issi kattaa azazobare he kattaa giddon cora kattata ehoosona. Etikka muussawu injjetoosona.

Bayra yaagiyaa xuufe woykko naqqaashshay de'iyo gaazzexa bollan sarotettaa ola giddon awude gakkanawu yaagiyaa xuufekka a bollan de'ees. Hagee naqqaashshawu giigidaga.

paraa toggidi biya asati beetoosona. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Duma dumma haatta wolqqa woykko carkkuwa go'ettiddi koorinttiya eettiya zamaana miishshabay keehippe malaaliyanne zamaana ooso. Ha miishshay zamaananne keehippe ali'o buqura.

Sintta baggaara bootta qamisiyaa maayida qassi guye baggaara wolayttaa wogaa maayuwaa dunguzaa maayidi paraa bolli uttida cora asati de'iyaageti beettoosona.

Salo gufantton erettiya awuroppan toho kuwasiya kaa'iya kaassanchchatti bantta dembban toho kuwasiya kaa'osonna. Hageetti bantta maayuwa maayiddi dumma citara kaa'osona.

Boottaa maayyada he gallassi gelana giiga uttida mushiraa na'eera I muuzeti icchashayi eqqidi kaa'oosona. H muuzeti ubbayikka kushiyaan ciishshaa oyikki uttidosona.

Xoossay issuwa yaagidi banttana erssiyo ashkkarata yaagiya woosiyo keettaninne a giddon asay beettes. Tana eti coo iitoosona ayssi giikko ammanuwaabaa haasayiyo wode bantta odoppe haraa siyokkona

Issi olla milatiyaa sohuwaa giddon daro asay ollan kunddenan agenna etakko duge gelidi asay issuwaa issuwaa goochchi kessiidi de'iyoogaa be'iyoode lo"ees.

Xaace ubba qassikka hara cora asay mettotidda asawu dumma dumma miyo woykko uyiyo katta maaduwa immosonna. Hagan issi aayiya maaduwa ekkawussu.

Ha beettiyaa dumma dumma meraara de'iyaa usttay de'iyoo injeeray a bolli de'iyoo sayniyaa xeelliyoo wode ha keettay oogaa milatii inteyoo?

issi keehi wolqaama poo"oy diyo sohoy beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi biittaa asay issi issi biittaassi koshsbiyaba yuushuwan zorettiyogaassi ayba maadoy de'i? Qassi ubba issi biittaa metuwa zoretadan birshshiyabi aybi dii?

Issi issi macca asatu minotettaa xeelliyo wode aybippenne maalaaloosona. Cincca Macca asati darotoo maganxxaanne mattaayyiya ekkiyo sohuwan bantta kushiya gelissokkona.

Dumma dumma asaa naata go'iya buqura bayzziyo suyqqiya karen muuzze kaqqetti uttis. Qassikka dumma dumma asaa maadiya buquratti issippe de'osonna.

nu biittiyaa itoophphiyaa ba shooro biittee jubuutira oottiyoo baaburiyaa ogiyaa issi saminttaa giddon muleera tammanne laapputoo oottawus yaagiyaa xifatee de'ees.

Issi bitanee cora mehiyaa heemmiyoo sohuwan karettaaranne boottara de'iyaa miizzati he sohuwan beettoosona. He suhuwan de'iyaa miizzatussikka qassi sintta bagaara maatay yegettiuttis.

Keehippe cora wolaytta wogaa maayuwa maayidda issi aaho sohuwan woykko keettan shiiqi uttidosonna. Ha asatti oyddiyan uttiddi aybbakko issippe tobbosonna.

Issi suuqiya giddon cora qommo meray de'iyo saqqeti de'oosona. Ha saqqetu meray zo'o, karetta, bullanne malatiyabata. He heeran qassi bootta kootiya maayida asikka de'ees.

Nu biittan issi quma keettay keexettiiddi de'iyaagaa kareera xeelliyoo wode keehi lo'es. He keetta lo'ettiyaabaykka qeeri qeeri mittata massidoogan keexxiyoogaa.

Nu biittee toophpheessi keehi daro wottanchchati de'iyoogee erettiyaaba. Hegeetuppekka issoy abebe biqila giyoo wottanchchay daroto xoonidi ba biitteesi woytota ekkidi ehiidoogee ufayssiyaaba.

Toophphiyaa giddon diyaa qumaanne xaliyaa siraataa minttiyaa ayiso keettaa. Ha ayiso keettayi mooretta qumayi woyikko xalee diikoo giyaappe kare kesses.

Cora attuma asati maarara sa'an uttidi bantta naa"u kushiyaa sintta baggi zaari uttidaageti xeelliyoo wode sintta baggara de'iyaa bitaniyaa xeellidi keehi kayotti uttidosona!

Wolaytta sooddo yunburushiyaa giddon issi adussa zo'o qalamiyaara tiyetti uttida keettaa miyiyaan asay baanwu keehippe lo"o hanotan giigi uttida ogee de'ees!

ha naati maayido maayoy ay malatii? qassi eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Hawulashshoy haattaa giddon de'iyaa do'a gidishin haattaappe kiyidi ha simmidi hanggidi maanawu yiidi de'ees. Hawulashoy keehin hanqqanchcha do'a gidiyo gishshawu a heeran naagettanawu keehin koshshees.

Phuuphulle Kuttuwaappe beettiya muruta gididi daroto kattidi maanawu maaddiya quma qommo. Kuttoy paalliya medoosa gididi shukkidi ashuwaa maanaassinne miishsha demmanaassi go"iya medoosa.

Sayiniya bollan modho ashoyi, barbbaree, daabboyinne hara meetettiyaabati beettoosona. Ha ashoyikka medoosatuppe etikka miizzaa, dorssaappenne deeshshaappenne hara meetettiya medoossatuppe beettes.

Cora wogaa maayuwaa mayyida attumanne macca asay maarara issi sohuwaan eqqidaageti sintta baggaara wottido tukkiyaa tigiyoo sooniyaa oyqiyaa buquray de'ees.

issi xaace keettay lo'iyaageenne qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi wolaytta dicha toho kuwasiya cita maayuwa maayidda dicha kafiya yarappe issoy wolaytta dicha banddira oyqqiddi ogiya giduwan eqqiis. Ha na'ay dicha kaafiya yelaga.

Keehippe lo'iyaa shuchchaappe keexettida keettaa matan issi qeeri kaameera cora asayi eqqis. Ha keettan asayi darotoo miyoo daabboyinne keekkee bayizettes.

Dumma dumma mittaane katta ayfeta bayzziyo sohuwaa be'idi deos. Ha sohuwan shunkurtte, loome, ananaase, pappayaynne manggoy bayzzettiyo soho. Hegaa xalala gidenan qassi harabatika bayzzettoosona.

Beni nu wolaytta biittan aaay mittaappenne maataappe keexxido wolaytta keettay darosan de'ees. Ha keettay asay de'anawu ho'ettaa qomppu giidi keehi lo'ees.

Wodallay ba qooriyan wolaytta wogaa dungguza ubba qassikka ba zokkuwaani ba biitta banddira qachchiddi keehippe lo'ees. Ha yelagaykka biitta siiquwaa eriyaaga.

Issi keetta asati aaway aayiyanne ubba qassikka tti yelido guutta naati maayido issi mala maayoy aybippe meretti? Ha maayoy awan meretti?

Asaa iray bukkiyoo wodiyan di'oy eta heeraa geli gelidi waayissiyoogan he heeraa macca asaara ubbay shhiqidi di'uwaassi ogiyaa kessidoogan lo'obaa oottidosona.

Asay woosa keetta biidi dumma dumma asay eqqidi yexxiyodenne sabbakiyode uttidi siyees. Qassi taani koyree yexxiyode kiiborddiya kaa'iyogaa keehi dosays.

wolaytta heeran keehi erettida miyo kattatuppe issoy badalaa. ha badalaappe guyye baggaara maata mala meray diyo dumma dumma mittatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Kosorootiya yaagiyo doozzati qommuwaappe issoy biron sa'aappe kiyiiddi Des. Ka kosorootee maattaa manaaciya gidin hara buqurata sawettanawu maaddiya lo'o doozza.

Kasaliyaa inkiritiyan gujjidoga tama oyttoge suulidi bonqqagan tukkiyaa jabana wottoge keehin penttidi de'ees. Tani tukkiyaa keehin wozanappe dosaysi. Tukkiyaa uyanawu xayikko i tana waatiyako erettena.

bulluliya kaamee biyo sohuwa ayba giyo? qassi appe ya bagaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

I ssi yelaga na'iyaa adil''e ciishsha mera shuraabiya maayyada suriyaa gixxidaara ba shuraabiyaa malatiyaa banddiraa pude zaarada oyiqqada nuukko simmada eqqaasu.

hagan diya ha asatuppe guye bagaara eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

keettaappe guyye baggaara diya maata mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo bonccoti beetoosona. ha keettaykka shuchchappe oosettidi diyaagee keehi lo''ees.

Issi wolaytta woga maayuwa maayida issi gela7o naa7iya ba silkiya kushiyan oyqqada doozay kummido sohuwan hakko simmada michchaa pooccuu gaydda de7awusu.

Nu heeran issi asaa pootuwaa be'idi muleera he pootuwaa milatissi medhdhiyaa na'a de'iyaagee nu heeran asaappekka biraa ekki ekkidi medhdhes shin aappun biran medhdhiishsha?

Bazo milatiyaa sohuwaan issi gawaray awappe konne kiyidi issi sohuwaa biidi de'iyaagee ogiyaan qeeri naati gayttiyaakko puuzidi daganttanawu de'ees naata!

Issi sohuwan maaraara doozzay haataa ekiyo miishshaa qanxxidoogan toketti uttidaagee beettes. Ha doozzayikka sa'aninne bollan de'iyo gishshawu heeray doozzan kumi uttis?

ha sohuwan xeelliyoode issi karetta mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo kaameti beetoosona. qassi etappe ya bagaara daro mitati beetoosona.

Issi ogiyaa xaphon uttidi haayite ha meezanan intte yesuwaa mezaanettite yaagidi uttida bariyaan guutta na'aakko issi geela'o macca na'iyaa baada meezanettasu.

kuttuwa keettaa keexxidi a matan haattaa bpookidi gelisiyooge keehi lo'o ooso. ha oosuwa matan maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi luxetta keettaa milatiyaa sohuwaan oydee barkka asay yiidi uttanawu giigi uttidagee beettiyo wode qassi he sohuwaan issi luxanchchinne baawa.

Wolaytta wogaa qummappe issoy boynna mara xiqidi kattidoga gidishin barbariyaara miyode keehin mal'ees. Ha boynamara xiqidoge demmanay awnne? Ha katta giddon shaattiyan de'iyaa boottay aybe?

Ogiyaa doonan dumma dumma qommo zal''iyaa miccidi bayizziyoogee keehippe lo''iyaanne woriyaa demmiyoo zal''e. daro yelaga naati ha zal''iyaa zal'idi laamettidosonaa.

Kaamee asaa naati issi sohuwaappe hara sohuwaa baanawu woykko manddaranawu go'ettiyo zammaana toga miishshatuppe issuwaa. Ha wodiyan daro qommo kaameti de"oosona.

Keehippe ali'o ubba qassikka salo gufantton keehippe koyettiya worqqay worqaa bayzziyo keettan kaqqetti uttiis. Ha worqqa keettan qooriyan gediyan aattiyo worqqay de'ees.

Ziiriyan ashuwaa shukkidoga maarara yeechan miccidoge xeellanawu keehin ma ma gees. Cora asaykka yuushuwan wolaytta wogaa maayuwaa maayidi baggay uttin baggaay qassi eqqiis.

Wodalla naati dumma dumma daafaninne danuwanni bantta bollappe pacciddi hara asaa hagazan sohuwappe sohuwaa qaaxxiyodde keehippe azanttes. Ha yelagatta hagazziya asatti dosettiya oosuwa ootosona.

Asaa payatettaa naagissiyaagaa huuphe gadaawiyaa liyaa tadese giyoora kase wode koronaa giyoo hargee asaa keehi waayissiyoode asaassi baaso haggaazaa immidoogee lo'iyaaba.

Sa'ayi shuchchaappe giigido xoqqiyaa soha diyasaara yaa zaari xeelliyoo wode cippi giidi kumidi beettiyaa worayi awan dii? ha woran do'i baawee?

Kaamiya sarotetta naagissiya xaace ba kushiya huuphiyan wottiyooge aybba malaate? Qassikka ha xaace ba maayuwappe bollara maayiddo maayoy aybba geetetti?

Macca miizzaa be'iyo wode taayyo qopettiyay macca miizzay yelin qeesaa oyttaara golppayi ustti ustti uyiyoogaa. Hegaa xalla gidennan diishin pilaakka miyoogaa.

Qoodan oyddaa gididi eqqida naa"ati machchiyonne azinaa gididaageti bantta yelido naata bantta kushshiyaan oyqqidi eqqidaageti beettoosona. miyianikka haattay zin"idagee beettees.

Asay issi keettan harggikko koyrottidi aakime keettaa biidi ba suuttaa immidi xeelettees. Yaati simmin aakimee qassi xale keettaappe xaliya shammana mala azazobare hegaappe shammi mittidi paxees.

Hagee ubba asay hagaan qoy ayba oottanawu yiide. Laa hagaa asaassi ayfiyaara wozanaara kahaarakka ubbay issippe shiiqidi xiphphi giidi gorddettiichideshsha gaada.

Issi geela'o na'iya lo'iya meray de'iyo maayuwa maayadda cenggurssa xoqqu oottiya buquran yetta yexxaydde de'awussu. Ha na'iya qilimmada yetta yexxawussu.

Mata wodettuppe ha simmin dumma dumma ushsha qommotti yiidi deosona. Ha ooratti merettidi yiida ushsha qommotuppe issoy dankira ushsha yaagiyooga.

Issi luxetta keettay de'iyaagan kare bagaara he luxettaa keettan kare bagaara kureja giyaagan amaarattuwan xaafetti uttidaagee xeelliyoo wode keehi lo'es.

Dumma dumma burttukaaneti shunkurutetti qassi hara hara asay ba soo shammidi epaana danddayiyoo kattaa qomoti de'iyaageta be'iyoo wode shamma shamma ges.

Ichchashshu yelaga macca naati de'iyo pootuwaa bollan sarotta yaagiyaa xuufe, ichchashshu waggati giyaagekka de'ees. Hageetti naati woxxidi de'eenan waayi aggokkona.

Keehippe bazzottida ayiba mitti maatikka bayinna sohan pude poriyaa haatta naa'u aati qoometti eqqidi xeelliiddi diyaageeta. Eti naa'ayikka paranjja asata.

issi maata mala meray de'iyo boynnay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi melida boynnaykka qassi hegan des.

Issi shuchcha keettaa issuwaa issuwaa bolli shibisidoga giddon oyde garssa baggaara sa'an de'ees. Ha keettasi bolla baggaara xaafettida xuufe woygi?

Dumma dumma medosa ashuwappe giigiya ubba qassikka daro qommo qimaamiya ekkidda malj'o ashshoy giiggi ka'i uttiis. Ha ashuwa bollan sawo maatay de'ees.

Issi arssa zo''o kootiya mayyida cima bitanee Wolayitta telbejiiniyan shiiqidi ayi odiyaakko odiiddi des. Appe guyye baggaara cora asati eqqidosona.

Keehin deembba giidida sohuwaan issi keettaa asayi issi mala mayuwaa maayidi eqqiidosona. Heegekka wolayita wooga qonccisiyaaga giidishin aawayinne naa'ayi issi mala kareetta suuriyaa giixxidoosona.

Heeran heeran dooyettiiddi de'iya tukke keettatun piizaa geetettiya qumaa kattiyogee daro asay ezetidoba. Ha kattay keehippe mal"iyaba gidikkonne ekkiyo miishshay wolqqaappe darees.

bandiraa oyqqidi bonchchiyoogee asay ba sheeshshaa erisanaassi keehi maadees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi attuma asa gediyan de'iyaa caamay de'ees. Ha tohuwan wottido caamay galbbappe oosettidaga gidishin ha abitaniya gede shuchchappe oosettida godaa miyiyan de'ees.

Arttisttiyaa Diiddi Gaaggi woykko Gaagga Siyumi daro asay shiiqidi uttidosaa sinttan eqqidi yettaa yexxiiddi de"ees. Diidi Gaaggi huuphiyan shaashiyaa qaci uttiis.

Naa'u yelaga naati issi wolaytta durssa duriyagettuppe atumaage maayiddo aybba geetetti? Ha maayoy wolaytta wogan awudde awudde maayiyo maayo qommo?

Xoossayoo woosiyoo ammano keettaa maayuwaa maayida cora asay ogiyaa donan eqqidi aybaa oottiyaakko erettena shin qassi ha baggaara yeettaa yexxiyaaba maltoosona!

Naa'u biittaa banddirati issippe shiiqidi uttidosona. Naa'u banddiratuppe maata meraa, adil'e ciishshaanne zo'o meraara de'idi gidduwan arumay de'iyogee Toophphiyaa banddiraa.

ollaappe ya bagaara diya asatuppe guyeera hara olay beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Issi asi kuttuwaa heemmanawu guutta giishin aappun biray de'anawu koshshii woykko bessii? Paranjja kuttuwaappenne abasha kuttuwaappe heemmin go"aa dariyagee awugee?

Ane ha tamaare naati taamariyoo timirtte keettaa maaddiyaakko ayibi de''ii. tamaare naatu qoodayi eta wolqqappe darin keettayikka ekkeennan ixxin oyidiyaa kare kessidosona.

Ha keehippe cora xaaxettiddi zo'o mera malattiya ubba qassikka daro qommo xuufetti de'iyobay aybba malatti? Ha buquray waattanawu asaa naata maadi?

issi timirtte keettaa woykko naati kompiiteriyan xafiyo miishshay diyaagaassi meray ayba iitt! qassi a shamana gaada giyaa bin taassi odido marccoy ay keenee?

Issi attuma na'ay eta gidduwaan eqqis eti qassi naa"u maccaageti ya baggaaranne ha baggaara de'iyaageti bootta eeshotiyaa maayuwaa maayido gishshawu puulettidosona!

Toophphiya giddon de'iya coraa gattiya sinttatun daro asay eriyo macca arttistteti de'oosona. Ha arttistteti dumma dumma ginaara biittee dichchaassi immiyo maadoy zawi baynnaba.

Naa'u maca asaa caamappe guyen de'iya dicciya dooza milattiya guuta aybba geetetti? Ha dooza milattiya guutta maata meray de'iyobay aybba maadi?

Bazo do'aa gididagee keehippe orddida do"ay kaaciyaa saluwaa zaaridi miyiyaakko simmidi eqqidaagee ayssi hegaadan eqqidaako ooninne eriyaya baawa. a miyiyanikka maatay daroy dicciis.

Keehippe cora maccanne ubba qassikka atumma naati issi sohuwa shiiqqliddi issi mala maayuwa maayiddi yafaran de'osona. Ha asatti puulatti uttidosona.

Beni wode wolayitta asayi wottiyoo wottin wottin elle wurenna keehipppe malaaliyaa shebexe caammaa. I dumma dumma meran diyoo gishshawu keehippe lo''es.

Issi katta keettan issi na'iyaa uttada samppan yiida laaxaa mayda deawusu. Ippe ya baggaaraka cora asay uttidi katta miidi deosona.

Cima asay bantta heeran de'iyaa lo"uwaanne iitaa shaakkidi eriyaa laytta sugida asata. Ha satin daroton yohuwaa giidin harabatakka giigissiyoo eeshshay de'ees.

Asaa payyatettawu keehippe maadiyaa mittaa ayipetinne timatimeti zal"iyaa asaa keehippe ufayissoosona. Daro woriyaa wodhdhiyoo gishshawu daro asayi ha zal"iyaa zal"es.

Cora macca naati issippe dembban wodhdhi uttidaageetuppe hini baggaara daro attuma naati issippe qoometidi eqqidaageeti aybba oottiyoona? Eti ubbaykka aybba maatidoma?

Issi cima aawayi sinttan uttidaagaa miyyiyan ya baaggaaranne ha baggaara naa''u macca yelaga naati eqqidosona. Eti ubbayikka wogaa maayyuwaa maayyidosona.

Issi xumida sa'an debddido pootuwaan issi keettaa aawaynne aayiyaa eqqidosona. Ha eti eqqido keettan issi qiiba eta na'iya oydiyan uttasu. Hagee ayba allaliyase?

ha sohuwan aapun asati eqqqi uttidonaa? qassi etappe ya bagaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Xoossassi goynniyoo keettaa giddon macca naati sintta baggaara issipetettaan mazmuriyaa yexxiyoo sohuwaan gulbattada yeekkaydda yexxiyaara beettawus nuusi xeelliyo wode diriphphan.

Goshshanchchay goyiyo goshsha gade zeriddi gattiddo tiya gistte mokkiddi gakki uttiis. Ha gisttiya dumma dumma go'awu asay ba heera heeran go'ettes.

Issi shuchchappe oosettidanne bootta qalamiyan tiyettida bolli-bolli shibisido keettay beettees. Ha keettappe sintta baggaara qassi diccida kuwa kiyanawu maadiya dozay de'ees.

Dumma dumma kiitaa ba giddon oyqida maxaafaa shemppuwaaranne issi issi shemppuwaa giddon de'iyaa qofa shiishidi oyqqida maxaafaa kamiyaa worqqatay de'ees.

Macca asay issi bolla gidduwan uttidaashin qassi attuma asati eta yuushuwaara qoomettidi eqqidosona. He asatikka qassi wolaytta baddiraa meray de'iyoo maayuwaa maayidosona.

Issi issi kataman oosettiya keettan aattiyo sanqqaynne dumma dumma maskkootee birataappe giigidaagee al"o biran bayzettees. Taayyo ubba biray beettiyakko nu so herega penggiya gelissana.

Nu heeran de'iyaa maashiine keettan dumma dumma so giddo miishshaa medhdhiyoogaa be'iyoo wodiyan keehippe puulattidi he iqay ayba lo'es giidetii.

asay haattaa zeeridi issisan shiishshi utoogaa maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. dereekka a matan beetees.

Issi maanawu keehipe injettidi uttida sayniyaa bollan injeeraa bolli lo"i ka'idi uttida ashuwaa kattidi wottidogee xeelliyoo wode keehippe nuna ubbaa lo"ees.

Issi daro biray diyo asay ba biittan kaamee lambbaa duuqissiyo soha loytissishin taani be'ays. Daro asay etadan dooyissidi oottiyakko iita dosees.

Gaariyaa mittappe medhdhidi ayo tohuwaa qassi biratappe giigisidi suggidi de'iyaa issi qiiba na'ay beettees. Hagaamala beni guuttatettan de'idi mehdhidi laagida.

Issi wogga gitaabaa oottiis yaagiyaa mazmuriyaa yexxiyaa issi yelaga na'ay ba ayfiyaan manaatsiriyaa wottidi issi qassi bulla kootiyaa maayidaage haa simmi xeellees.

Issi yelaga macca gela'o na'iyaa dumma dumma meraara diya ba hoshkkaara huuphiyaa haa nuukko zaarada eqqaasu. Ba kushiyan ciishshaakka oyikkaasu.

Issi keehippe xoqqa gidida a merayikka qassi zo'o gidido wogga sinootireekkiyaa yaagiyoo kaamee shuchchaa gidin mittaa hagaa keena gennaaga ba zokkuwaan caananawu danddayees.

Issi keetta giddo gelidi be'iyoo wode he keettan daro phooliyaabatinne qassi lo'iyaa mittaa bonccoy de'iyaagee he keettay ayba lo'es giidetii.

Bazzon daro wode asay be'ikko daro asawu shaakkanawu erettenna medoosati de'oosona. He medoosati qassi asadan uttidaageeta qeeri naati demmikko dagammoosona.

Konsso biittan de'iyaa maccanne attuma asati bantta maayuwaa maayenna hemetoosona. He asatussikka payye keettay baynaagaara he asati kunddanaaniyaa keettan de'oosona

Cora yelagaa naati issi aaho keettan etawu giigida wogga oyidiyan bonggottidi zin'idosona. Ta xeelliyoo wodee eti ubbayikka daapuri uttaba malatoosona.

Asay ba son son go"ettiyo so buqurata medhdhiya eqotati heeran heeran corattiyogee keehippe lo"oba. Ha eqotatuppe amaridaageeti medhdhiyo buqurati qassi adussa wodiyassi haggaazaa immennaagee yiilloyees.

qeeri cora gaxxariyaa naati sa"aa bolli uttidosona. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mittatinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Cora wolaytta wogaa maayuwaa maayidi muuzziqa miishshaan punidi ogiyaara biidi deosona. Etappe ya baggaara qassi uutta tokkidogene zo'o qorqorykka de'ees.

Kaamiyaa giddon ogiyaa qaaxxiyaa misiliyaa denttiidi biyaa kaameraa yaagiyoogee nuuni shamman koyikko daro biraa ekkiyoo gishshawu wolqqaappe dares nusi ekeekin.

Issi mantta balchcha baqala phawulosa yaagiyaa xuufe sinttan de'iyo bodite katama kanttiba sunttay xaafettidoge kopiya wottidi ha simmidi xeellidi uttiis.

Asay de'iyo keettan dumma dumma so buquratti woykko so miishshatti bantta sohuwa oyqqiddi de'osonna. Ha so gidon dari misilletti de'osonna.

Ambba puula gujjiya shuchchay de'iyaga matan asaa naatanne dumma dumma issi sohuwappe hara sohuwa efiya kaame eqqiis. Ha kaamiya keettay de'ees.

Issi maata mala meray de'iyo mitay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona. Etappe issoy hare gaariya.

Asay daro wode zal"iya zal"iiddi aybissi ogiya doonan wottidi bayzzii? Qassi lasilaassay asawu aybaa maaddiyo gishshaassee daro asay a uyiyoy?

Ha wolaytta wogaa maayuwa dungguzzaa maayada durssaa anccaydda de'iyara wolaytta wogaa durssan qonccissaydda de'iyogaa be'iyo wode tanakkaa qaaxaxa qaaxxa gees.

Issi bitanee away bana miyoo gishaw giidi awaappe ashiyaagaa oyqqi uttis. He oyqqidoogee qassi dumma dumma meraara de'iyoogee beettes .

Birataappe osettida qeeri buqurata eta giddo yeggidi wottanawu maaddiyaa eqo saaxinee xeelliyoo wode meray bulla salo meraa milatiyaagee nuna coo lo"ees.